Ennyumba nkadde eyina amabaati amakadde ddala, esiigibbwa langi bbiri, langi eya kyenvu ey'amazzi ne langi enzirugavu wansi waayo, eriko amadinisa abiri, eddinisa erimu liggule eddinisa eddala liggale liriko langi erya bbulu, omulyango gwayo muggule, gulimu akatimba akeeru ne mmaaso gaayo waliwo obusubi obwa kiragala, eky'engulu waayo waliyo nnyumba enkadde endala.